Moto n ŋmɛ bia ŋo mini o chɛchɛ ka o ma gbubo n kumdi ka niŋdi namboɣu ka ban biɛni maa bi soŋdiba ka lee ŋmaharila pichɛs

Paɣiba n yi kuliga ni n kuni yiŋa bi chaŋ mi ti tooi kom n niŋ taha puuni bi zaa zila taha yinsi ka yiɛ chinchini nɛma ka bi shɛba bi piri.

Zuɣu malibu shee n boŋo ka bi pindi doo maa koli koli ŋun pindo maa mii ka o pili zipiligu ka faan yiliya ka bi zaŋ tanpiɛlli bobi doo maa ka picha nim tabi zuɣusaa